Dansarika m-bɔŋɔ dansarika ŋɔ puuni dansarika niriba ayi m-beni ka yino gbubi sɔɣu n-koonda polinsi nyɛla ban be dansarika duu ŋɔ ni.

Lahabali tiri ba n ziya ŋɔ paɣaba ni dabba lahabali tiri ba ŋɔ shɛba nyɛla bini gbubi kamara nima n zɛ duu gbuni ka lala duu ŋɔ maa.

Shikuru duu m-bɔŋɔ shikur' bihi nyɛla ban m-beni paɣaba ni dobba ka bɛ Karim ma beni shikur' bihi ŋɔ tooni bɛ zali teebuli nima ka buku piɛla pa lala teebuli nima ŋɔ zuɣu.

teeku m-bɔŋɔ ya pam nyɛla din kɔɣili teeku maa noli maa ni jiraaminsa nima bela din ni ka tihi be yiya maa puuni ti' shɛli beni ka Gaana fulaaki tabi lala tia maa salo pam nyɛla ban be teeku maa ni shɛba duɣiri la kom ka shɛba be teeku maa kpaŋa.

kul' karili m-bɔŋɔ shipu nima nyɛla din beni ka shipi zaɣ' yini n-lu bin' piɛlli m-bɔŋɔ daadama nima ʒila bin' piɛlli ŋɔ zuɣu ka ninvuɣ' shɛba voori bin' piɛlli ŋɔ.

Saamba duu m boŋɔ niriba nyɛla ban be saamba duu maani ka paɣa ʒia n ye niɛn'piɛla ka duɣuri bindira kopu nima nyɛla din biɛni ka jiŋlaa nyɛ din biɛni ka niriba be saamba duu maani ka sheba nyɛ ban ŋmaari paɣa ŋɔ foto nima.